Aanawino mokuninga oopoloyeka, ohaa tumwa momikunda yakwathele aantu oku kuna oohi miishana, moondama nokugandja omapukulo nkene oohi dhina okukalekithwapo nawa nankene dhina okusilwa oshimpwiyu opo dhikoke nawa.

Otuna wo omikalo dhokulonga omapya mono hatu longitha iilongitho yopashinanena omambakumbaku haga tulwa omatemo taga pulula momapya okuga longekidha ano ga kale taga vulu okukunwa iikunomwa tse tu imonene iipalutha.

Aantu oyendji nokuli paife momathimbo sho uuyuni wahuma. Aantu oyendji oye li muunafaalama woondjuhwa . Uunafaalama woondjuhwa ota wu popiwa kutya, ngu ta munu oondjuhwa no kuna ethimbo nasho , ohawu endelele tadhi vala omayi tadhi endelele dho ohadhi koko tadhi e ndelele nawa.

Aanawino miikunomwa ohaya mono oompito dhokwiithanwa ya ye kiikunino iishona niinene ya ka gandje omadheulo onkene aantu ye na okutakamitha iikunino onkene aantu ye na okulongitha omikalo dhomondjila, opo ku yandwe okumona eteyo lyankundipala.

Aanamatemba nena sho taya ende taya talele po omahala nomahla, ohaya kutha nduno iiyenditho yawo, osho wo uuthayila nenge uutenda moka yo taya ka lala, taya kutha ayihe mbyoka yo taya pumbwa, taya yi nduno pomahala gomatalelepo taya kongo e hala lyo opala mpoka taya kala nokulala, mpoka hapu ithanwa kutya opo ku yunga oontanda. Taya tyapula ihe ethimbo lyawo lyokukala pomahala gomatalelepo.

Poompito odhindji unene aantu otaa telele po omahala ngoka ge na iinima ihaa monamona moondoolopa dhawo. Ngaashi pomahala mpoka hapu kunwa uuyimati hawu ithanwa uustrawberry mboka hau kunwa wi ikalekelwa nohawu kunwa sha yooloka kiimeno oyindji.

Uunafaalama ouli tau dhana lela onkandangala moshigwana shetu, na kehe gumwe paife konyala okwe wu tsa omunwe shaashi owo tau kuthapo ondjala moshigwana wo otau etapo wo oompito dhiilonga. Naantu paife oya ninga iikunino yawo mono ta ya ulike lela yena ohokwe yoku ninga sha na oshimpungu shuunafaalama otashi humu lela nawa komeho.

Aatalelipo ohaya ende yi ilongekidha. Uuna taya ka talela po omahala gokokule nenge moondoolopa moka ya thikila nenge nomoondoolopa moka ya ninga iilage nokulala ohaya faalele ootenda dhawo e taya dhike ootenda ya kundukidha ehala lyontumba mpoka ye wete egameno lyawo ewanawa e taya kala mpoka sigo etalele po lyawo tali hulu.

Okadhila ontsa oka talikako keli okadhila kasimana moshilongo Namibia shoka hatu ka longitha koshilimbo shetu shoshilongo shoka hatu ithana oshikango shoshilongo ko oko keli okadhila taka monika kondoola yoshilongo Namibia ndji onkulu opo pwazi esimano lyokadhila ontsa.

Uunafaalama kehe gumwe owo ta popi nonena, ashike otashi uvitha nawa aagundjuka yetu sho paife ya kutha ko uunafaalama nondjungu noyi itula mo lela, notaya ningi uunafaalama pamuthika gopayuni. Naagundjuka oyendji oya ninga iikunino yawo yokumuna oohi nayilwe pomagumbo.

Mokuti otu na mo omaludhi guudhila ogendji mboka wa simana molwa uukwatya wawo. Otu na mo oontsa, otu na oonkwalukuwa, ondhila ndjoka ya tseyikila okutuka kwayo kwi ikalekelwa, osho wo ontsa, yo oyi na omeho ga monika haga tala nokokule.

Aantu ohaya ningi uukunino wawo womomagumbo nomathimbo sho iilonga sho tayi ende tayi kana noyapumba aantu ohaya kala taya longo yiipyakidhila momagumbo gawo taya longo uukunino wawo taya kwathelathana okupaathana omayele nkene yena okukuna nomayele nkene yena okutakamitha uukunino.

Oshilongo Namibia osha tseyika muuyuni awuhe shi na omutungilo gwevi omuwanawa, mono shalukwa nokuli osho oshilongo shina efuta lya tsakanena nevi , hashi nana aataleli po noyendji yendji ota ya kambadhala oku shi thaneka nokushi fala komayilongo gawo ya ka ulike kutya uuwanawa woshilongo Namibia owu li ngiini.

Oombwa dhomomeya odha konekiwa hadhi kala komukulofuta , dho oyo iinamwenyo yomomeya ya talikako yina ongushu yili pombanda uuna tashi ya kiipa yawo. Iipa yawo ohayi longithwa okuninga oongaku, omapaya nayilwe mbyoka hayi longithwa omukoya, ashike oyina wo omagadhi haga longithwa gasimana noonkondo.

Uunafaalama payife sho tawu ningwa pevi enene aantu oyendji ita ya mono we oompito noonkondo kadhiko we dhoku longa omapya koonyala. Aantu ota ya longitha omambakumbu go pashi nanena ngoka ha ga kogekwa omatemo, omatemo ha ga longithwa oku pulula omapya ,okukuna, okuteya oshowo okuga helela woo.

Sho tu li tu na ngeyi omaludhi giimeno ga yoolokathana, otu na iimeno ndyono yimwe yontumba ihaa yi pumbwa oonte dhetango odhindji. Tse tu na wo iimeno mbyoka hayi pumbwa oonte dhetango odhindji opo yi koke, yo yi kole yi gandje iiyimati nenge yi gandje ashihe shoka tayi pumbwa oku gandjela meteyo.

Uunafaalama owu li tawu dhana onkandangala nowu li tawu ningwa pamikalo dha yoolokathana. Opu na mboka taya ningi uunafalaama paandondo dhevi enene naamboka taya ningi uunafaalama paandondo dhevi eshona, ashike sha simana okugandja oondya nenge iilikolomwa ya henena nawa.

Uunafala woondjuhwa paife owuli tawu dhana onkandangala shoka aantu oyendji momagumbo ohaya pumbwa oshuumbululwa shomayi nenge oshuumbululwa shonyama yondjuhwa ndjoka hayi ningwa ashike mokambakitho etashi liwa ongula yesiku ndyoka.

Oshilongo shetu oshilongo oshinelago moka aantu ya patulukila uunafaalama naantu oyendji paife otaye wu kutha ko lela pahedhi ndjino kutya otaya endele pamwe nethimbo nomikalo adhihe ndhoka tadhi longithwa paife muuyuni woshinanena odho taya longitha okumuna nenge oku kuna mo iikunomwa yawo.

Eyulo lyoohi oli li tali dhana onkandangala pethimbo lyomuloka gwa henena. Aantu ayehe mboka ye li popepi nomilonga nenge niishana moka tamu monika oohi, ohaa kutha ombinga mokukwata oohi, opo ya kale ya ka landitha yi imonene mo oshimaliwa shokulanda oompumbwe dhawo, yo ya faalele wo nokomagumbo yi imonene osheelelwa.

Aatalelipo mbono ha yeende noku talela po iilongo niilongo ,ohaa fuuka uuna taa mono iinamwenyo mbyono yaali kiilongo yawo ngaashi, oonduli. Onduli yo yene oya monika oshinamwenyo oshinambili. Oshinamwenyo shoka shili sha gamenwa moshilongo shetu , naatalelipo uuna ta yeya oye hole okuya komahala mpoka hapu edhililwa oonduli ,taa kala taya thanekwa pamwe nadho ,yo taye dhi ilongo kutya ohadhi ka liwa nadho ngiini.

Moshilongo shetu otu na mo iinamwenyo mbyoka ya gamenwa noyi li ya simana yi na iilombo nenge iilikolomwa yi na ongushu muuyuni mu. Otu na mo ngaashi oompanda, ompanda oyi na eyego ndyoka lya talika kutya oli na ondilo nongushu muuyuni awuhe, sho osho yi li ya gamenenwa.

Aatalelipo oyendji oye hole okuzala oongaaku ndhono hadhi ithanwa oongaku dhokweenda , uuna omuntu a hala okweenda ta tala omushingoloko gontumba ndhono ombwanawa okulyata wo momamanya nenge momavi ngoka ga nika omapyu. Ohaya zala oongaku ndhoka uuna taya ningi omatalelepo gawo momahala nomahala.

Osha talika ko ngeyi kutya uukwatya wonkalovi wa yoolokathana nenge omutungilovi gwa yoolokathana uunene mbono wa nika omamanya nenge oondundu mbono hawu monika ashike kombinga yokuushimba ohawu nana aatali omolwa eshito lyawo ndyoka ewanawa lyo ohali nana aayendi oyendji okuza kiilongo niilongo.

Omahala getu gomatalelopo ohapu adhika iinamwenyo yomaludhi gayoolokathana, mbyoka yimwe yomuyo oondjamba. Oondjamba nadho ohadhi kala dhina uunimona wadho mboka hawu silwa oshipwiyu kaantu mboka haya tonatele omahala ngoka, ashike ondjamba oya monika yina uukwatya, tawu hokitha hawunana aatalelipo oyendji.

Otu na omahala ngoka ge na uunshitwe uuwanawa, uunshitwe twaadha wu na oondundu nomeya geli pevi. Omahala taga monika lela omashona moshilongo ashike mpa geli oga simanekwa, go oga talikaka ko onga uuyamba uunene woshilongo na ohaga longelwa aataleli po yega talele po wo poompito odhindji.

Oshilongo shetu oshi na omahala gi ikalekelwa, ngele tashi ya komahala ngoka hagi ithanwa omahala gomathuwilo, komahala ngoka gomatalolopo. Omahala ngoka haga nana aayendi, mboka haya ende nokutala nokutalelapo omahala. Omahala ngono ogeli po ge na omitungilo nomaukwatya gayoolokathana ashike omahala omawanawa noonkondo adhihe.

Iimeno mbyoka hayi kunwa yi li kohi yomuzile omwaanawa oya talika ko kutya iimeno mbyoka hayi mene kaayi na omuthika gwa ya pombanda unene okuundula ehala lyomuzile moka hayi menekelwa. Ohayi pumbwa esiloshimpwiyu lyomuule, oshoka omuntu kehe ethimbo oto pumbwa okukala we yi kotokela.

Aanamibia yoyene paife oye na euveko ewaanawa ngele tashi ya pokumuna oohi. Poompito odhindji ohaya ithana aanawino mboka ye na ontseyo yokosindo mokumuna oohi, opo ye ye ya gandje omauyelele moshigwana noku ayehe mboka taya pumbwa okutameka okumuna oohi.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho, iilongo nayo otaye ende taya dhimbulula iikwakwathitho mbyoka ya pumbwa omuntu a longithe una ta longo iilonga ye yokomake. Monalenale, aantu oya kala haya opaleke omahala nokuteta omwiidhi niihupulo ashike ngaashingeyi aantu otaya popi omashina gokoonyala, uumbakumbaku mboka ha wu tulwa omahooli omuntu ta tenge po omwiidhi.

Otu na omahala gomatalelwa po hala ngoka hagi ithanwa ooLodge dhili pomahala gontumba gi ikalekelwa mevi lyetu. Nokiilongo mbika ya nika ya shiga kuushimba oku na omahala ngoka gi ikalekelwa, omahala haga lala aataleli po uuna taya talele po iitopolwa mbyoka.

Aantu uuna yamona efudhepo nenge mehuliloshiwike ohayakutha omasiga gawo gokuyothela nomayele gokutula iikunwa yawo uuna tayi talala, eta yayi pomahala ngoka giimwenenena no kunkutumba etaya yotha oonyamwa dhawo nokunwa uukunwa wawo watalala taa iyuvitha nawa.

Uuyuni sho tawu popi ehumokomeho li li pombanda, oopolohalama dhi na sha noompito dhiilonga odha indjipalekwa. Ongaashi otu na oopolohalama dhoku eta po oompito dhiilonga onga okumuna oohi, oopoloyeka ndhoka dhi li moshigwana noopoloyeka ndhoka dhokumuna oohi ndhoka hatu ti omakende odha indjipalekwa moshigwana.

Oshilongo Namibia shimwe wo shoka shina aagundjuka yi itula mo muunafaalama. Uunafaalama ngaashi mbo tawu dhana onkandangala yethimbo lyomuloka gwahenena, aantu ohaya kambadhala oku muna oohi, opo dhi kale yedhi kokeka noyedhi kwatela po, ya kale yena osheelelwa shagwana pethimbo ndoka lyomuloka omwaanawa.

Uuyuni sho paife wa humu komeho, aantu itaya longitha we omatemo nenge iipulo okulonga omapya, ashike aantu otaya longitha omashina gopashinanena ngaashi omambakumbaku gokuteya nomambakumbaku gokukuna. Omambakumbaku gokuteya ogo omambakumbaku omanenene nohaga endelele okukala ga likola iikunomwa yomomapya.

Moshilongo Namibia otu na mo efuta. Kefuta hono haku monika iinamwenyo yomomeya ya yoolokathana ngaashi oohi nombwa yomomeya. Ombwa yomomeya oshinamwenyo shoka sha simanekelwa ongushu yasho. Shi na onyama hayi hokololwa ombwaanawa yo oya simana muuyuni. Ohashi longithwa wo omagadhi gombwa yomomeya noshowo oshipa shombwa yomomeya hashi longithwa okuninga oondjato dhomikoya noongaku dhomikoya.

Moshilongo shetu, omuna iinamwenyo mbyoka ya gamemwa, moka kwatalika onduli yili oshinamwenyo oshinambili, oshinamwenyo shoka shina uukwatya wa yooloka kiinamwenyo oyindji. Eholokopo lyasho ohashi monika shina othingo onde sho oshinamwenyo hashi li puule. Molwa uukwatyankalo washo , ohashi nana aatalelipo okuza komahala nomahala.

Oshigwana shetu osha tonatela iihongomwa mbyono monena ya talika ko tayi ningi omahupilo omapu, pamukalo gokuyihonga nokuyi landitha aantu taya imonene oshimaliwa. Yo ohayi landwa nawa unene kaantu yopondje yoshilongo mbono ta yeya okutalela po moshilongo shetu.

Uunafaalama naanaa momathimbo gongashingeyi owo tawu dhana onkandangala mono aantu taya ningi uunafaalama wiinamwenyo ya yoolokathana ngaashi oonzi. Oonzi odha talika ko dha simana ngashingeyi oshoka ohadhi zi olufufu halu ningwa oongodhi nonyama dho odhina onyama ombwanawa noonkondo adhihe.

Uunafalama owuli tawu dhana lela onkandangala momathimbo ngaashi ngaka tuli, naantu oyendji oya dhi mbulula kutya uunafalama omo ashike muna oku tu ziza oshindji. Aantu oya kala unene yafa yeshi mwenena, ashike mongaashingeyi aantu paife oya dhi mbulula kutya uunafalama owa kwata uuhupilo wuuyuni.

Omathimbo ngano aantu sho inaaya hala okulonga nuudhigu ano okulonga noohaamala. Aantu oyandulukapo nenge oyalongoko omashina gokomake ngoka haga longithwa okulonga iilonga yokomake ngaashi okupulula nokukuna. Omashina ngaka ohaga ende komagulu gago gogene etaga kwegwekwa omatemo haga nu omahooli haga ndunduma. Omuntu oha ende ne teli undula ye talongo shi shapumbwa okuningwa.

Moshilongo shetu Namibia ohatu monomo omiti dhiimeno yiiyimati ngashi omabanana. Omabanana ohaga monika kiitopolwa mbyoka yi na omeya ogendji ngashi kunkulilo gomilonga, komavi ngono omapu. Omabanana oge holike nonkondo adhihe oshoka ogena oovitamine.

Oshilongo shetu oshi na omutungilo gwevi omuwanawa noonkondo adhihe. Otunamo oondundu dhoka hadhi adhika kombinga yokuushimba oshowo kombinga yoshitopolwa shaKunene. Oondundu odhili pamaludhi, opu na oondundu dheelekathana naadhoka dhina omutungilo gwafa gu uka pombanda.

Uunafaalama owo ashike ehukamugongo lyokukala oshigwana shina iikulya ya gwanenena woo owo ehukamugongo lyokufala pombanda nokomeho ayihe mbyoka aantu tatu pumbwa onga omoonkaalo dhesiku kehe na okupa oshigwana iikulya ya gwana.

Oshilongo shetu shimwe shomiilongo mbyoka ya yambekwa, yina uukwatyankalo wevi uuwanawa noonkondo adhihe. Mono tuna omavi ngono haga ithanwa oondeyina, geli mo mutholomo nenge mo mutungilo omuhanawa. Omo ihe hatu mono aatalelipo aluhe ta yeya no ku kala ya thaneka noku panda ondeyina dhetu.

Ayahe mboka ye na iikunino yawo yoohi pomagumbo, ohaya iyadha ye na omashongo ngaashi iiyagaya tayi gwile momeya moka mu na oohi, ohayi olele momeya e tayi tameke okunikitha omeya. Aantu oyendji kaye hole omeya taga nika. Ohaya kambadhala ihe ngele mwa gwile iiyagaya ya kuthe uuyula, ya kutha mo iiyagaya mbyoka nokuyi ekelahi kokule.

Moshilongo shetu Namibia, osha tseyika nawa shina omutungilo gwevi tagu hokitha, gwa nika ombuga, go ogwa nika iimeno mbyoka haku tiwa o Savanna. Ohamu monika wo iinamwenyo ngashi oosino, oosino nooholongo ohadhi monika uunene kombinga yokuushimba moshilongo shetu Namibia.

Oshiwambo sho sheneshene aantu yAawambo ohaa lile oshihelwa shawo metiti moka hamu tulwa onyama nomahoka noshithima. Ohashi shika hashi tulwa mokayaha nenge melilo moka aantu haalile uuna taa li iikulya yOshiwambo oshuthima nonyama.

Moshilongo paife aantu oyaya khnu oohi dhawo, molwa shoka mo nale oohi ndishi odha kala ha dhiya ne fundja? Nena aantu otaya paathana olu muno lwoohi, ta yape mboka yena ehalo lyo kuninga iikunino yawo yoohi momadhiya , nenge moondama nenge moma kango go puyo.

Pomahala gomatalele po opuna aaniilonga mboka yoodhekelwa po okulonga po .Mboka haya kwathele aayendi yo ku talela po pomahala ngoka ohaye shiningi nondjingu nonomukalo guli pombanda motseyo oshoka oyi ilongela oku yakula aantu.

Onakuziwa sho ya kala ootate oyo ya kala unene haya ningi omayewulo goohi ashike momathimbo ngaka aantu taya popi uuthike pamwe oomeme nayo otaya kutha ombinga mokuninga omayawulo goohi ohaya ningi ihe taya yulu oohi oku kedhi landitha nenge okufala komagumbo ya gwedha muumbawutu mboka wuli momi longa.

Oonkalo nee sho tadhi ende dhanika omikaga niiyelelwa tayi ende tayi pumbu. Oohi odha talika ko dhafa odho tadhi kandula po omukaga. Odho nduno dhaningi omakaka gaawambo. Oohi dhoka dhomambalantangu dhoka haku tiwa ombwanawa ngele ontalala aantu taya kakanga yo taa yotha dhimwe taa teleke momeya.

Oshilongo shetu Namibia oshamonika shina omutungililo gwevi omwanawa noonkondo ngono hagu nana aatalelipo nenge aayendi okuza komahala nomahala mono oshilongo shetu shina ondjila momahala ngoka gondundu ondjila ombwanawa lela tadhi fala pomahala ngoka aantu hakala yahala okutala ongoka ganika oondundu nenge ganika ombuga.

Moshilongo shetu aantu mongaashingeyi oya kotoka noya mono kutya otu na omeya moshilongo haga pwinepo ashike owala inaga longithwa sha. Aantu mongaashingeyi ohaya ningi ne momilonga nenge moondama ohaya tula mo iikunomwa ngaashi oohi nenge taya tulamo ominino ndhoka tadhi kuthamo omeya gaka longithwe palwe miikunino nenge miilonga yimwe.

Uuna taya tsike oohi momeya nenge momahala ngoka dha nuninwa dhika kunwe ohadhi humbatwa muuyemele nenge muupulupulu wu na omeya e tadhi tulwa mo omanga oonshona, opo dhi falwe mpoka tadhi ka kunwa.

Oshitunda Namibia evi ndyoka li na uushitwe tawu imonikila, uushitwe mboka hawu nana aayendanandjila, uushitwe mboka wo wuli tawu nana wo naatalelipo okuza kondje yoshilongo. Aanamibia yoyene ohaya mbekuka nokufuuka komutungilo gwevi lyawo. Ohaya ka ninga omatalelopo komahala gomavi ngoka gomamanya ge na uuthilambo womeya tawu monika nawa.

Uunafaalama paife sho nee owo ta wu dhana onkandangala , aantu oyendji ota ya ilandele omambakumbaku gawo oku kala taya pulula omapya, oku kala ta ya longitha moofaalama dhawo onga oku nana omatemba, onga oku longitha iilonga yimwe, omambakumbaku oga simana unene noonkondo muunafaalama.

Omathimbo uuna ga thikana aantu taya thuwa po, aantu mboka yeli mo makwatathano gopaihole nenge gopaukuume ohaya kutha omatakolo, opo yaye ya ka dhengwe kombepo komahala gomathiwilo yeli pomahala ngoka omawanawa gokomwenyo gwawo taya hogolola mpoka ya hala oku Kala naamboka ya hala oku kala nayo taya dhengwa kokambepo.

Oomvula ngaashi itaadhi loko we nawa aanafaalama oya kongapo omikalo omipe ndhoka dhoku tekela iikunino yawo nomeya ngoka go koopomba mpono haya ningi ominino dha dhingoloka niikunino tadhi kala tadhi kutha omeya palwe tadhi tekele opo yi ilikolele iiyimati nenge eteyo ewanawa.

Uuyuni nee sho wa huma mongaashingeyi aantu oyendji iha ya longithawe omatemo nege oongombe dha nana iipululo oha ya longitha omashina ngoka haga ende komahooli haga kogekwa iipululo mbyoka hayi endelele okulonga omapya. Iipululo mbyoka yi na oondja oombali yimwe oyo kupulula yimwe tayi kunu, sho tashi kunu sho osha landulamo shoosho hashi ninga iilonga iipu.

Uuna aantu ya ya komilonga nenge ya ya komakango, nenge koondama hoka haku monikwa iiyelelwa. Ohaya ka kwata oohi ngaashi dhoka dhomakende. Omakende go gene oga talika ko oohi oombwanawa okutala, oshowo dhoka hadhi ithanwa omambalantangu. Agehe ohaga adhikwa momilonga.

Omazimo ogendji ota ga kutha ombinga muunafalama wo pa magumbo, ano muukunino mboka wu li omagumbo nenge uukunino wo pomikunda mpoka aantu haya mono aantu okuza komahala gi ili nogi ili. Mbono yena oowino miikwakunomwa noku ya ye ya pe omukumo nenge omayele, yo ya tsikile komeho noopololeka dhawo.

Sho uuyuni tawu ende tawu humu komeho aantu oyendji oya ningi omahala gomavululuko pomalukalwa gawo. Oongoka gokuthuwila uuna omuntu avulwa nenge ena aayenda ye, taya kutumba pooha dho kandama komeya taya vule okuyogamo nenge ya okukutumba ashike taya dhengwa kombepo ombwanawa.

Uunafaalama owo ehukamugongo lyomahupilo. Aantu ayehe konyala yaa na iilonga nenge ye na iilonga ihe oye na ohokwe yokuninga uunafaalama ohaya itula muunafaalama wa yoolokathana ngaashi okumuna oohi. Oohi ohadhi ya momutholomo guuhi uushoshona, ashike shampa dha takamithwa nawa ohadhi vala nawa e tadhi ka gandja osheelelwa konima.

Omutungilo gwevi lyaNamibia ngoka guna oondeyina omutungilo gu li tagu monika nawa, omutungilo gwevi tagu hokitha omutungilo gwevi hagu opala nomomafano uuna aantu ya thaneka taye gatula mpa taye gatula. Mpoka unene efuta lyatsakanena noondeyina opo nee hapu monika lela nawa.

Nokuli pomathimbo ngaashi gookalo dhoombepo tadhi ende tadhi lunduluka omuntu thimbo limwe owahala wuka dhengwe kokambepo ka talala pomahala omawanawa, aantu oha yayi koorestaurant dhoka oombwanawa taya kala omutumba, taya kutha uukulya wawo uuwanawa yeli miipundi ya longwa nawa nuutafula tawu monika nawa e taya li yu uvite nawa.

Iikunino yoyene mongashingeyi ohayi longiwa nayo momikalo dhayoolokatha molwaasho okwa konekwa kuna iimeno mbyoka yaahole oonte dhetango odhindji unene, opo yigandje iiyimati iiwanawa yo oyina uundjolowele. Opuna wo mbyono yihole oonte dhetango odhindji. Ohayi kala moongundu mbali mbyoka yili momunzile naambyoka yili poowalangandjo.

Omathimbo sho tage ende taga humu komeho aantu nayo otaye ende taya humitha komeho omahala gawo ngoka gayenda. Omahala haga thikilwa kayenda okuza komahala nomahala hono hayeya oku kala ya tala nenge ya gandja shoka yu uvute kombinga yuutalala omahala gomathuwilo.

Iikunino yopo magumbo mongaashingeyi oyo ya tali ka ko tayi dhana onkandangala naantu oyendji otaya munu nokukala ya tsika nenge ya kuna iilikolomwa yawo yomomapya miikunino yomomagumbo yo taye yi sile nduno oshimpwiyu opo yi kale tayi vulu oku gandja iipalutha kaanegumbo nenge yilandithwe wo aantu yi ili kolele oshimaliwa.

Ombuga yetu yaNamibia ndjoka yili ya tseyika nawa muuyuni, yaana omeya, nayo oyina omutungilo gwevi hagu nana aatalelipo, mboka haya kala ya hala okutala kutya iimeno niinamwenyo yomombuga ohayi hupu nanaa ngiini. Kakele kwaashoka, oyina wo oondundu, dhoka hadhi nana aatalelipo.

Oshitunda Namibia evi limwe lya yambekwa uuna tashiya kuushitwe oli na ookalo dhomavi dha yoolokathana, ookalo dhono dhimwe dha nika oondundu dhimwe dho dha nika omavi goondeyina ashike oondundu odha talika ko odho dhina omutholomo nomutungilo omuwanawa adhi nana aatalelipo.

Aluhe ohaku ti inoo enda ino tala. Omo ku talela po ashike omuntu to ilongo omahala guukwatya wa yoolokathana nomahala ngono guukwatya uuwanwa ohaga monika unene olundji komahala gokuushimba, komahala ngoka ge li kokule noondoolopa, ano omahala ngoka ge li miihwa, omahala gi ikalekelwa ga nuninwa owala aatalelipo naayendanandjila mboka taya talele po omahala ngoka gomathuwilo.

Aluhe aawambo oyena omikalo uuna omuntu amona oshinamwenyo she oshipe inaashi igi lila miikwawo, ohashi pandekwa opo shi igilile po pegumbo mpoka opo shaafadhukepo shi ete uupyakadhi wokukonga.

Aantu ayehe mboka haya munu oondjuhwa ohaya kala yena oshilalakanenwa sho ku mona eteyo ewanawa onga olyomayi nenge onga olyoondjuhwa ndhoka hadhi landithwa. Na aantu oya mono kutya oondjuhwa ndhoka dhomayi ohadhi ningi omayi ogendji uuna dha silwa oshimpwiyu nawa nodha kalekwa muundjolowele ta dhili iikulya yi na uundjolowele.

Omathimbo gaantu taya longele kumwe, aantu oha yu unganeke, eta ya kutha oonenete ndhiyaka oonene dhakola opo yaye momilonga nomiishana ya kakwate oohi yeli muukumwe. Oohi dhomambalantangu noohi dhomashange odha konekwako dhimwe dhoomohi ndhoka tadhi kwatwa pethimbo lyomuloka omuwanawa.

Monaku ziwa oshigwana shetu shookuku osha kala shina omikalo ndhoka dhoku tsa iilya pamuthigululwakalo mono iilya hayi tulwa koshini aantu taya tsu iilya yili koshini nomihi oshini osha kala hashi kolongwa neloya hapu kombwa noluhwati.

Nokuli omathimbo sho taga ende taga lunduluka nonkalo yombepo tayi ende tayi kala nawa oomvula payife ohadhi loko . Otunamo iimeno yetu mbyoka mo Namibia yasimanekwa ngaashi omandombo. Omandombo iimeno mbyoka ya simanekwa muuyuni shoka hayi gandja oopela dhomiti ndhoka hadhi panga omalutu dho ohadhi liwa nokiimuna e tayi tameke yili nawa.

Uunafaalama wowene otawu dhama onkandangala nomilonga oha yi ilandele omatemba oohi dhawo sigo ethimbo ndono tadhi adha okuliwa .

Uuyuni sho tawu ende tawu tonata iinima yanika iikwamathano niikwa nkulungu aantu payife oya ninga omikalo odhindji dhokuninga oshimaliwa. Aantu otaya thaneke iihongwathano . Aantu otaya thaneke komamanya omathano gomaludhi ,taye ga landitha noku imonena oshimaliwa kaatalelipo.

Omathimbo sho taga ende gu uka komeho aantu ohaya kutha oompito dhawo dha shewa. Oompito dhokuya ye iyuvithe nawa pomahala gomathuwilo. Mpono hapu kala puna uundama womeya gokuyoga nenge uundama womeya wombepo ashike ombwaanawa mpono aantu haya kuutumba po eta dhengwa kokambepo.

Moshilongo shetu otunamo omahala haga adhika pomikunkilo dhomilonga ngoka galongekidhwaa koohandimwe ooyene yago. Omahala ngano omahala gomathuwilo nenge omahala gokuya wiihuvithe nawa watala omeya ngwee otodhengwa kokambepo okatalala taka zi momeya.

Omaludhi goohi dhomambalantangu oshowo oohi ndhono haku tiwa omankende odha tali kako hadhi kwata monkalo yomeya ganika oongaga . Omeya ngoka haga monika unene ngaashi kiitopolwa yokuukadhi woshilongo naantu oyendji odho haya munu .

Konooli yoshilongo Namibia uuna aantu ya mana ethimbo lyokulongo, omvula ohayi loko yikokeke iilya momapya nawa, nolwanima ngele eteyo lyathiki, aantu ohaya teya iilya momapya, e taya fala kiihayaya hoka hayi ka kala yategelela oku yungulwa po, yo yikale pungulwe.

Unafaalama paife sho tawuningwa momavi omanene nenge momapya omanene aantu itaya thiki okumana iilonga yawo pethimbo uuna taya ende koompadhi, onkene ohaya longitha iiyenditho ngaashi, omahauto osho wo omambakumbaku, unene tu omambakumbaku ngoka geli gasimanekwa muunafaalama.

Ngongwene omutungilo ngwevi ongwa holokapo ndishi mukwatya owundji, omutungilo ngwevi kombinga dhimwe otangu monika ngwanika omamanya omaka kombinga okwawo otangu monika ngwanika ondundu unene kumbangalantu woshilongo koshitopolwa shakunene oshowo kumbungantu woshilongo kombinga ndjono hayithanwa ombinga yokushimba.

Uunafaalama woongombe wowene mboka hawu ithanwa uunafaalama wopamuthika gwopombanda momavi gi ikalekelwa ohawu tula oongombe mwaashono hashi ithanwa omahala go mayikalekelo. Oongombe dhontumba dhuukwatya wa yooloka tadhi itulilwa tadhi pewa iikulya mbyono tayi opalele omalutu gawo opo dhi gandje onyama yina ongushu nomahini gena ongushu.

Moshilongo shetu otuna mo iinamwenyo yontumba mbyoka yasimana noonkondo ngaashi ooholongo, oosino. Osino shimwe shomiinamwenyo mbyoka yamonikako no yatalikako iikulukulu yina uukwatya wayooloka kiinamwenyo iikwawo oshina esimano ndyoka noshatulwa koshilimbo shoshimaliwa shaNamibia nosho wo koshilimbo shoshihako shilongo shetu.

Uunafalama owazi nale, ootatekulu nomeekulu yetu oyendji oya kala yena uukunino pomagumbo mono inaaha okuuthingapo shono hashi gandja omukumo kaagundjuka yatsikile niikunino yawo, yo yi tsikile nokugandja iipalutha momagumbo.

Monena uuyuni owatonatela iilikolomwa mbyoka hayi zi kiimuna nenge nokiinamwenyo wo nditye. Moshilongo shetu oshinima shilimo shina ondilo ngele otashiya kiilikolomwa mbyoka hayi zi kiinamwenyo, otunamo eyego lyompanda. Eyego lyompanda otali popiwa lina omwaalu ngele otali landwa miimaliwa oyindji yindji muuyuni awuhe, lyo shampa wa adhika nalyo otoyi modholongo.

Omuthigulwakalo gOshiwambo ogwe shi gandja meudhililo nogwa simanekwa kaantu yomuhoko gwAawambo pamukalo gokudhika omagumbo haga dhikwa niiti. Iiti hayi kambwa noonkambo hadhi mangwa nomihuya oshowo okutula mo oondunda dhoosisilwa ndhoka hadhi tulwa omitse dhoowiidhi ndhoka hadhi kumbwa nomihuya wo.

Omikalo dhokutekela iikunino mbyoka yili moofaalama nenge ngono tayi adhika momavi giikunino odha ninga odhindji. Aantu ya kutha omeya komahala gokokule nokokule, opo ga thike piikunino yawo taya kutha mo ihe ngoka guuka piikunino yawo.

Moshilongo shetu omo tuu muno, omunaa omaludhi goondundu gayoolokadhana oondundu dhono dhayooloka hadhithanwa melaka lyoshitakumi takuti odha fuleta noondundu hadhiithanwa takuti odha hilinga topa dhina oohulo koondungu. Oondundu adhihe dhono ohadhi monika Kevi lyokuushimba noko Puwo.

Wowene uunafalama woohi aantu otaya ende tayewu pashukile molwaashono monakuziwa aantu kakwali yewu tonatela nawa. Monena kehe gumwe okwa hala okumuna oohi oshoka oyamono kutya ohadhi kuthapo omukaga nodha simana miitungithilutu.

Otuna mo uumboloma mboka hawii tulilwa pomahala gawo gonomenawina, moka hawu tulwamo nomalalakano ngano kutya, wukoke nawa wuli kohi yomashina wo wukale naana muundjolowele mboka wapumbwa oku kala, opo sho tawu kaya momahala gomalandithilo nenge tawu nana aatalelipo yeye yewutale, ohawu adhika wuli muundjolowele.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho, aantu taya tseya nokumuna kehe shimwe. Opu na omikalo ndhoka aantu taya longitha okumuna nenge okutsika iimeno nenge okukuna iikunomwa yawo. Ndhoka hadhi longitha omikalo ndhoka dhuutekinolohi dhopombanda, opo iimeno yi kalekwe monkalo ndjoka ombwaanawa.

Evi gumbo lyetu olina omutungilo tagu hokitha, omutungilo hagu nana aayenda nandjila okuza koompagelo dhoondjila muuyuni awuhe, mboka hayeya okuthaaneka naamboka hayeya okutala nokuthuwa po uuna yena ethimbo lyopawu mwene.

Uuyuni paife sho aantu taye ende taya dhimbulula kutya uunafalama oyo ashike onkatu yokuya komeho. Aantu oyendji oya ningi omahala gawo ya tulapo uupondoka womeya moka taya kala taya tala oohi ethimbo nethimbo na okudhi sila oshimpwiyu.

Moshilongo shetu otu na mo oshinamwenyo shoka hashi ithanwa ongolo yakamushimba. Ongolo oshinamwenyo shoka shili molupe lwondoongi ashike olwaala lwasho nayimainyemgo gasho ogendji ogeli kokule nogondoongi. Ongolo ohayi kala miikunino yopashigwana nohayi kala ya talika ko onga oshinamwenyo shoka sha gamenwa.

Omahala goku thuwila moshilongo shetu otaga adhika moondoolopa dha yoolokathana oshowo momihoko nomomaludhi gi ili nogi ili. Otuna wo omahala ngoka haga monika pehala hali ithanwa ehala lyanika iihwa ndono lya tseyika nawa oSavanna Land, mono aataleli po ye hole okuya noku tala onkalo yevi lyili ngaaka.

Oshilongo Namibia shimwe shomiilongo mbyoka yi na iimeno nenge eshito lya yooloka kiikwawo mono to adha ombinga yoshilongo ya fa ya nika ombuga, ashike omu na iimeno mbyoka ya shitikika yi na uukwatya hawu tsama mehala moka mu na omutenya ogundji lyo lyaa na omeya ga gwanenenena.

Oshigwana shaa na omuthigululwakalo otashi faathanithwa naa shoka sha tumba shaa shi kutya osha thinda peni. Onakuziwa yAawambo aantu otwa kala hatu tsu iilya, iilangeka poshini mpoka hapu kolongwa neloya. Iilya ohayi tsuwa nee nomuhi ngono hagu tsithwa koshini kwa tulwa iilya hayi tulwa ko e tayi tsuwa nomuhi. Poshini ohapu kombithwa noshikombitho hashi ithanwa oluhwati.

Omuntu Omundonga nenge Omuwambo oku na okayaha ke konomenawina hoka haki ithanwa okaaha okaholike. Oto adha ihe nee Omundonga te ku lile okathima okapyu nokamboga ke li pokambinga. Omboga oyo hayi muwa mepya nokathima okapyu ohaka zi momahangu haga longwa mepya.

Aantu pomahala gawo gomalukalwa oha ya tulapo iinima mbyoka tayi hokitha, iinima mbyoka tayi monika nawa nande okomuyenda nandjila eyapi nenge ku kuume eya okutalelapo ehala opo yakale ya mbekuka noku fuuka okupula kutya ano mukwetu iinima iiwanawa oweyi kuthile peni.

Aanafalama oyendji oya konga omikalo dhokutela ndhoka itadhi hepeke omeya molwashoka moshilongo shetu kamuna omvula ya gwana. Aantu mboka yena uukunino uushona wopokati ohaya kutha ominino dhomeya ndhoka ya taakamitha miikunino yawo taya longitha okutekela, opo kaya hepeke omeya ogendji.

Uuyuni n3e showa humu komeho aantu itaya longo we nuudhingu oku longitha iiyalaka, iihupulo oku gongela omwiidhi oshoka okwa talika kuna ondjala yiimuna hayi kala miilando oshowo moofalama nokomikunda. Aantu otaya longitha omashina omanene nene ngoka haga tete omwiidhi. Oku ga tula momutholomo gwontumba moka haga vulu oku kala ga halithwa noku kala dha pakelwa nawa. Aantu taya landa nee shaa ondjala yeya.

Oondjuhwa ohadhi monika dhili pamaludhi ogendji ndhoka hakuti oondjuhwa dhomoshilongo hadhi monika unene momagumbo getu dhaakalimo yomoshilongo. Oondjuhwa dhakashingolo hadhi munwa dho ihadhi pewa iikokitho yopashinongononi mbyono hayi dhiningi dhikoke dhiye momalandiho nokuninga omayi.

Ngaashi naanaa oshilonga Namibia sha tseyika nawa shi na uukwatyankalelo womutungilo gwevi wi ikalekelwa, osho naanaa shili momukalo ngoka hashi nana aatalelipo okuza komanenevi gokokule, okuza komavi gokokulekulekule. Namibia osha tseyika nawa shina uukwatyamutungilonkalo wevi tawu hokitha hawu eta aayendinandjila taya zi nokokule.

Otse aanelago okukala moshilongo Namibia moka mu na efuta, mo mefuta omwa tseyika wo mu na iishitilomwa oyindji. Otatu adha mo iinamwenyo ngaashi oohi noombwa dhomomeya. Oombwa dhomomeya odha tseyika nawa omolwa omagadhi gadho, noshipa shadho shoka shi na ondilo muuyuni, nohashi longithwa miinima oyindji.

Aayendanandjila mboka ye hole oku talelapo omahala ngoka gi i mwemenena oyehole okushininga pethimbo lyokwenye. Pokwenye omwiidhi gwa kukuta aantu o haya ende oshoka kakuna omvula ko kakuna uutalala, ashike omweendanandjila owuhole ngaa ho ende ta tala nawa ,kapena shoka tashi imbi oku tala nawa.

Pautekinolohi wonena otuna omikalo ndhoka iimeno hayi menwa nayo nenge iimeno hayi kunwa yo yi ka longekidhilwe omahala nga tayi ka kokela nale. Iimeno monaku ziwa otwa tseya kutya oya kala hayi kokekwa ashike koonte dhetango ashike monena otayi kokekwa nokomashina yi kale yili muundjolowele.

''Shilongo nohedhi, shitunda nomukalo gwasho''. Miigwana ayihe aantu oyena shoka hashi ithanwa okayaha okasimanekwa. Okayaha oka simanekwa kOmuwambo oke hole kena okathima, kena omboga kena na kahadha ye mwene ngoka ha hadhele pelugo.

Namibia evigumbo ndyoka lya tseyika li na uunshitwe uuwanawa. Uunshitwe tawu nana aatalelipo, omolwa uukwatya uuwanawa wonkalelo yevi nomutungilo gwevi lyasho. Otu na mo oondundu, otu na mo omavi omakumithi, omavi ngoka ga shitika kuNampongo ge na omutalelo tagu hokitha, mpoka aantu haya yi ya ka tale etango uuna ye li pomahala mpoka.

Uunafaalama ihawu hulile ashike mepya lyomunafaalama, ashike ngele okwa longa nuudhiginini e ta likola iilikolomwa ye yili naana pomukalo ngoka hagu ithanwa omukalo naana gwa talikako go payipindi yopashigwana. Oha kutha nee iilikolomwa ye mbyoka teyi fala koomaalaka, mpoka oomaalaka tadhi yi kutha po noku kedhi landitha koondando dhoka yo yedhi odho naana yina ongushu yadho.

Pamatedhaatedho nopauyelele mboka twa pewa kookuku nokaakulu yonale, otuna iinamwenyo yomaludhi ogendji hayi adhika mokuti uudhila, otuna mo woo okadhila hoka kasimana nawa haka tseyika nedhina ongwaliyakatyaka. Ongwali okadhila ken'ondjungu nangele takiinyenge okafuuli noonkondo adhihe ko okalungulya.

Uunafaalama owo ehukamugongo lyomahupilo guuyuni. Noshigwana kaashi na iikulya, osho oshigwana sha sa ondjala. Nomoompito odhindji omauministili, ookamusela, oongoloneya yiikandjohogololo otaya ngushupike onkalo yAawambo nenge onkalo yAanambia ya kale nokulonga omapya taya mono omakwatho gomashina omanene okuziilila kepangelo lyoshilongo.

Aantu oyendji paife oya kutha ko uunamapya nuunafaalama onga oshinima sha simana ngaangoka itoo shi ningi paife oho tali ka ko kutya anuwa ito tema. Oshitumbula shoka osho nee hashi etitha aantu ya ze moomvugo ya ka tameke uunafalaama. Nena ngele owe ende komudhingoloko gwAwambo paife kehe gumwe okwa ipyakidhila nokulonga epya lye ta longitha iilongithomwa mbyoka yopashinanena.

Monalenale aantu oya kala haya teya koonyala shoka sha kala sha ninga iilonga iidhigu. Ashike mongashingeyi aantu otaya vulu okulonga nomashina, mpoka omuntu ho tula mo ashike omahooli ngweye otoyi mepya. Uuna iikunomwa ya adha ethimbo lyokutewa ngweye oto hingi omashina goye wu ukitha mepya wuka kuthe mo iilikolomwa yoye, shoka shili naanaa hashi enditha iilonga ya apupala nawa.

Komahala ogendji hoka kuna ompumbwe yomeya, haga monika ashika miishana moondama nenge momilonga. Aantu ohaya kutha iikwatelwa yaka konge omeya pomahala mpoka omolwa oompumbwe ndjoka uupomba waako nawa, nonena ngeyi ohaya longitha omeya ngoka geli moondama no miishana.

Uunafaalama owuli ta wu hokitha moshilongo shetu sho aantu oyendji payife ye wu tonatela omeho, kehe gumwe payife okwahala ashike ando okuna ofaalama ye ta longo iikunomwa ye kuye mwene opo ya tsakaneke epangelo ondjilakati oku mona iikunomwa oshowo okulitha iimuna , nokukala ta ya longo oondja/iikulya dha gwanena.

Omahala gomainyanyudho menenevi lyetu oge li ga simanekwa. Oshowo moshilongo shetu Namibia omuna omahala gomainyanyudho mpoka hapu monikila omahala gokuyoga, ngoka aagundjuka nenge ayehe mboka ye na oonkondo dhoku ya momeya ya yoge, omeya haye ga longitha, omahala ngoka gokuyoga omeya.

Omukaga sho nguli tagu dhana onkandangala ethimbo nethimbo aantu oyendji shampa ya mono osheelelwa pegumbo ohaya nyanyukwa. Nopethimbo lyomvula shampa ya loko ohaye etelele iiyelelwa oyindji ngaashi omafuma, oohima noohi. Ohi yeshale ontoye yi vule ookwawo muutoye, noyendji ohaya ti ombwaanawa ngele ya dhegwa kombepo ano ya tandwa etayi kukuta nawa.

Uuyuni naana ngaashi naana wa tseya kutya omuna iinamwenyo oyindji ya yoolokathana, moNamibia na mo otuna mo omaludhi giinamwenyo mpoka ta mwaadhika omayoka ga yoolokathana. Omayoka guuzigo ,omayoka kaa gena uuzigo. Omayoka ngoka ga pumba oku monika naangoka haga monika ethimbo nethimbo ashike otuna mo omaludhi lela ga yoolokathana gomayoka, go nago ohaga nana woo naatalelipo

Namibia shimwe shomiilongo mbyoka ya yambekwa yi na omilonga, shi na efuta naatalelipo aluhe ohaye ya, ye ya komilonga dhetu, ye ya kefuta lyetu nokulonda uumbautu okutala nkene uunshitwe uuwanawa womulonga nenge woopooha dhomeya nokutala wo nkene etango tali piti nenge tali ningine okuziilila poonkukulo dhomulonga.

Uuyuni sho wanika ne uunafalama aantu taya muna shika naashiyaka iimeno hayo ayike tayi munwa aantu otaya muno woo noohi yo ohaye dhitekula pomikalo dhoka yiilonga muudhindoli. Oohi ohadhi tulwa muupondoka womeya, ohadhi tulwa woo momilonga, ohadhi tulwa woo moondama nomomakango moka omuntu wo ena ompito hokukala tedhi pelemo okulya.

Okukwata oohi moshigwana shetu shAandonga nenge shAawambo ngaashi dhika dhomashale, oshinima hatu shi ningi. Oohi dhomashale odhi na onyama ombwaanawa. Ohatu dhi kwata moodama, momilonga nomomadhiya uuna dha kunwa mo, ashike oshinenenima oshino kutya uuna wa kwata ohi yeshale yendji ohaya ti kayi shi ontowe ontalala oyi hole hayi liwa ya kukuta, ashike oyi na onyama ombwaanawa lela.

Omahala gopashinanena ogeli pomahala ga yoolokathana moshilongo gamwe otoga adha ngaashi pomahala gomokoondundu ashike oshisimanitsa osho shino kutya pehala ndyono lya longekidhwa nawa olili hali nana aatalelipo oyendji okuza nee kondje yoshilongo osho wo omeni lyoshilongo wo, ashike kakele kwaashono omayakulo gashewa noondando dhili pevi odho hadhi shi dhenge komutse.

Pomahala gomatalelo po opuna aantu mboka haya longo po. Aantu mbono shampa yi igilililwa kiinamwenyo mbika yomokuti ohayi kala yeyi igilila yafa aanegumbo, sho osho ho mono kutya aantu oyendji ngele oti inyenge po mpoka ndele oye ha longo po noshinamwemyo ohashi kala nokuhedha puye ashike ngoye omutalelipo ngele oweshi hedha popepi ohashi kala sheku hwangala.

Uunafaalama otawu hokitha, Uunafalama oshinima shoka tashi eta oompito dhiilonga, tashi eta oompito dheyambule po lyiipalutha moshigwana, oompito dheyambule po lyoo nkalelo noondunge nkalo dhoku longithwa muunaafala pa ma yambule po gomikalo dhoka tadhi endele pamwe nethimbo.

Omahala ogendji ngoka hatu kala tatu tulamo iikunimwa yetu yomomeya ngaashi oohi, ohatu mono ompito yokukala twega opaleka ,okulongitha oshiti oshile shina okanete kondungu shoka hashi kuthamo omafo ngoka gagwilamo ga nyateka omeya nayilwe mboka tayi vulu okukala yanika oshiponga kiinamwenyo yetu mbyoka twatula momeya. Aantu oyendji ohayeshi ningi ethimbo lyongula nenge komatango olya talikako olyoo ethimbo ewanawa noku opaleka.

Omikalo dha yoolokathana ohadhi longithwa okumuna nenge okukaleka po iimeno yetu shi ikolelela naana konkalo ngaashi tatu iyadha tuli muyo twaana omvula ya gwana tse tu na iimeno mbyoka hayi mene naana momeya ngaashi omalwiishi. Iimeno mbyoka ohayi pumbwa omeya ga gwanenena nohayi tulwa pomahala mpoka lela tapu vulu kudhikwa nokulongekidhwa naana meudhililo opo yi kale yi na omeya ga gwana.

Uuyuni nee sho wa nika uuhumi uuwaanawa niigwana tayi endathana, aantu oyendji mboka ya hokwa noku talela po omahala ngoka guunshitwe uuwaanawa otaya monika miigwana nomiigwana, nomoshitunda shetu Namibia otse aanelago oku kala tuna omahala ngoka taga nana aataleli po okuza kiilongo ya yooloka muuyuni, taye ya oku tala nkene oshilongo shetu shina uunshitwe tawu imonikila, uunshitwe uuwanawa.

Ngaashi tweshi tseya nawa kutya uunafaalama kapu na ngoka i tewu popi. Owo ehukamugongo, wo owo esipa lyuulumbu. Onena aantu ayehe mboka ye na ompito yokuninga uunafaalama pamikalo ndhoka dha yoolokathana itaadhi longitha omeya ogendji, ya kotoka nokuninga uunafaalama pomavi gawo nokulongitha omikalo ndhoka itaadhi longitha omeya ogendji.

Omatango sho ihaga shile shimwe, otwa koneke tu na onkalo yo shikukuta moshilongo shetu moka omvula ihayi loko we ngoli nawa netango iha li monika monika, otwa mono po omikalo ndhoka tadhi hokitha dho paulongelwe dhokumeneka iimeno yetu, oondhoka dhokutula iimeno momashina omanene, ngoka ge na uuyuni wo pondje haga kokeke iimeno nokuyi kaleka muundjolowele.

Oshitunda shetu osho shi na ontalelo ndjoka tayi hokitha aatalelelipo okuza komanenevi ga yooloka noyendjiyendji ohaye ya moshilongo shetu okukala ya kutha omafano, okukala woo ya kutha oofilima ndhoka haya ka ulika kiilongo yawo noku ulika nee Namibia kutya osho oshilongo shi na omutungilo, shi na omavi nomagumbo omawanawa.

Momahala getu ga gamenwa moshilongo, omo wo hamu monika omaludhi giinamwenyo oyindji, iiyamakuti. Gamwe gomomaludhi ngono haga monika mo ongaashi onkoshi onkiintu ndjono ya tseyika nawa hayi nyangele onkoshi ondumentu. Onkoshi onkiintu oya tseyika yi na uukwatya mbono kutya oyo onkiintu, ashike oyi na uupendafule wu vule nowoonkoshi ondumentu.

Aantu oyendji konyala shampa yamono aloloka nenke ali ena oshindji taningi ndele okwe kiiyadha apumbwa ethimbo lyoku vululukwa po oha yayi komahala ngoka geli komikunkulo dhomilonga yaka dhengwe kombepo ombwaanawa , unene oha yayi pamwe naaholike yawo. Oha ya kala ihe ne ya tala onkalo yuushitwe ombwanawa , etango tali piti nenge tali ningine yo taya thaneke nduno omathano.

Omavigumbo ogena oonkalelo dha yooloka, sho osho wuwete ngele oho ende oshilongo Namibia wu uka kombinga yokuukadhi woshilongo ohaku monoka omahala ngoka hagi imonikila gena oondundu oondendeka. Oondundu ndhoka dhili momutholomo no momutungilo gwa yooloka koondundu dho koshitolwa shokolundume.

Uuyuni sho wuna uutekenika wu uka pombanda, iinima oyindji paife otayi endele pamwe nethimbo. Sho osho wu wete moonkalo odhindji iilikolomwa nenge iikunomwa oyindji ohayi tulwa pomahala taga takamithwa , mpoka kaa puna we nokuli nomuntu ti inyenge ashike puna shoka hashi ithanwa omaloombota ogo taga longo iilonga, ongele oku kutha mo omwiidhi, nokuga tekela omeya.

Moshilongo shetu omuna omahala gomatalelopo haga monika nawa ngoka ga ndulukwa po nawa keshito, gena uukwatya tawu hokitha wo ohawu nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo. Ngaashi omahala ngoka gena iilambo yomeya ihaaga pwine po ashike otaga adhika moondundu.

Uuyuni wo paife sho wa kwa ta thana, omauyuni ta gee nda thana, niigwana tayi enda thana, omatalele po nenge oku pa shigwana ,shimwe sho miinyangadhalwa nenge shoka sho miinima aatalelipo hatu ningi. Aatalelipo yo meni lyoshilongo, aatalelipo yo kondje ,noha tu talele po omahala ngoka taga monika gena uushitwe uuwanawa, omahala ngoka gopa ndjokonona, omahala ngoka ha ku tiwa ,ohaga nana aatalelipo. Nomoshilongo shetu otu ga na.

Oshilongo shetu oshayambekwa sho oshina wo uushitwe tawu nana omeho gaatali, kakele kwashono omuna wo iinamwenyo mbyoka yili pomahala ngoka ga gamenwa ngaashi tuna mo oondjamba kahenge shipaula yashihwa osho wo iinamwenyo yilwe mbyoka hayi adhika pomahala ngoka ga gamenwa hayi nana wo aatali nayo.

Uuna ethimbo lyomafudhepo lyeya, aantu ohatu kambadhala okuya pomahala mpoka tatu ka mona okambepo, oku kala tatu dhilaadhila omadhiladhilo omape, oku tula iinima yetu momalandulathano tatu pumbwa onkalo ashike yina ombepo ombwaanawa nuunshitwe uuwaanawa, oshowo nehala lyolyene tali monika nawa ongele toyi nookuume koye, ongele toyi ongoye awike shampa ashike to tyapula noku kala wu uva nawa sho wa zile po.

Moshigwana shetu shaa Namibia oku kwata oohi oshinima shoka sha simana onga omukalo goku mona oshelelwa omukalo goku ilikolela sha shokulya nenge shoku landitha omuntu wi monene iimaliwa ohatu landitha oohi ngaashi omambalantangu omashale haga dhika momilonga moondama miishana nomomakango.

Aatalelipo uuna ta ya ende pomahala gomatelelepo moshilongo oha ya adhapo aayakuli mboka ha ye yawulukile nkene omahala geli, noku yakwathela woo moondunda ye ya pe sha shokulya nenge shokunwa uuna ya landa.

Moshilongo shetu ngaashi sha tseyika shi na onkalo yomutungilo gwevi gwayoolokathana komitungilo odhindji dhomavi muuyuni, ogu na omungilovi omuwanawa ngoka gu na uushintwe wa yooloka ku wulwe, moka aatelelipo ha yeya oku tala noku thaaneka omutungilo gwevi lya Namibia.

Ngaashi naana sha tseyikako kutya uunafaalama kawushi ashike mboka woku kuna iikunomwa ashike no wokumuna oohi ngaashi tashi monika naana momathimbo ogendji paife moshigwana shetu osho naana shimwe sho muunafaalama mboka aantu oyendji yakala inaya tonatela ashike paife otaya ningi hwepo muunafaalama mbuka.

Omahala ngoka gathembapala ngoka gomatalelopo moshilongo ohaga imonikila omolwa uukwatya womutungilo wevi oshowo omalongekidho ngoka ooyene yehala haye ga longekidha opo omahala gawo ga kale taga monika nawa ge vule omakwawo. Sho osho nee oshisimanitsuuna shono hashi etitha aatalelipo uuna taya ende pomahala ngoka ya ye kwaanga taga monika nawa noonkondo.

Muuyuni okwa tseyika nawa kutya oshilongo Namibia ohashi kutha ombinga momaudhano ga yoolokathana, ngoka mwa tseyika nawa kutya moshilongo shetu omuna aakayili dhingi yokathanguthangu. Oshilongo shetu Namibia osha tseyika nawa molwa uunyakwa washo, sho osho hashi ithanwa evi lyomapendafule. Noompito odhindji dhomaudhan ngaashi ngaka odha ningi opo aanyasha ya vule okukutha ombinga.

Momeya otuna mo omaludhi giinamwenyo ga yooloka, tunamo omaludhi goohi oonene noohi oshona, nosho wo uunima uushona hawu ithanwa iipuka yomomeya, nomehala ndika otwa tseyamo ohi ndjoka yi shiwike muuyuni yo Whale, ndjoka hayi monika omalupita momafuta ngashi getu gokuumbangalantu waAfrica, ahike moNamibia opuna omumvo tweyi monene kooha dhokunkulofuta gwaMbaye.

Miilongo mbyoka ya yambekwe ngaashi moshilongo shetu Namibia otwiiyadha tuna omagu homeya ngaashi lyetu loko Ruacana, ngoka ga simana puukwatya nkalo mbono kutya ogena omitungilo dha hokitha oyendji otuna mo woo omauwanawa ngoka hatu mono mo ngaashi olusheno nayilwe yimwe mbyoka hayi monika komahala gomago homeya.

Moshilongo shetu otu na mo omahala gomatalelepo ga simana. Limwe lyomugo Etotha lyaNuumbwambwa. Etotha lyNuumbwambwa olya tseyika nawa nomuuyuni. Ohali nana aatalelipo kuza koombinga noombinga dhevi, mboka haye ya okutalela po Etosha taya thaneke taya kala moka taya tala uunshitwe, yo wo taya faalele uuyelele kiilongo yawo nokugandja Namibia pakaalita kuuyuni kutya oshilongo tashi adhika peni muuyuni.

Omathimbo sho ta geende taga lunduluka aantu oyendji oya kwatwa kohokwe yokwiilandela iilongitho yawo yokoonyala mbyoka hayi tulwa ashike omahooli, omuntu ta thikama ye taka tameke okulonga iilonga ye yokoonyala. Momathimbo ga ziko unene aantu oya li yiikolelela miilongithomwa mbyoka hayi longithwa komake ihayi longitha omahooli nenge ihayi inyenge ashike mbika tayi longithwa paife ohayi endelele yo ohayi ningi iilonga iipu.

Omathimbo ngano aantu ye na euveko miinima oyindji, onena ngeyi aantu oya patulukila euveko lyiimeno naantu oyendji ngaashingeyi otaya ningi omalukalwa gawo taga monika nawa, ongele okutula po iimeno yomaukwatya ngoka taya kala ya hokwa okukala ya tala ethimbo nethimbo, oshoka aantu oyendji oye shi taamba ko ngeyi kutya iimeno ohayi gandja ombili, iimeno ohayi gandja ombepo ombwaanawa.

Omauveko sho taga ende taga kwata aantu paife kehe gumwe okuna euveko ndjoka kutya kehe shimwe shoka wa hala okuninga ngoye oto vulu okushipndola. Sho osho wu wete momathimbo ogendji nomoompito odhindji aantu mboka yena iishana yomeya nenge iipondonga yomeya pomagumbo ohaya munu oohi dhawo pomagumbo etaya kala taya takamitha iilikolomwa yawo yomomeya.

Olundji aantu oyendji oya tameke okuninga iinima ya yooloka kuyakwawo moka oyendji ya tameke iikunino nokumeno iimeno mbyoka hayi siikilwa koonte dhetango kadhi kale odhindji . Yo oyo nee iimeno mbyoka hayi koko nawa uuna yili kohi yomuzile gwa gwanena, kagushi ogundji shampa muna uunte wetango tawu ya mo yo otayi koko noku koka nawa.

Omahala ngoka gokwiiyuvitha okambepo ka talala ogeli naana kehe omuntu tega pumbwa uuna omuntu wa loloka nenge omuntu ti iyadha ena ompito keena sho teyi longitha. Oyendji ohaya kutha ethimbo okuya komahala ngoka taga monika nawa puna uumeno wa ziza nawa, po puna okanzile oka talala, ashike shampa wa yi po nomuholike goye tamu tala muungala moka mwa tala koonte dhetango ohamu zi po muuva nawa noonkondo adhihe.

Omuntungilovi gwaNamibia ogwa tseyika nawa muuyuni awuhe kutya osho oshilongo shina uukwatyankalelo womutungilo tagu hokitha, hashi eta aapindiki nenge aathaneki yokondje yiilongo yahala yeye yaninge iipindi yawo pomahala ngoka kaage ko kiilonga yawo, taathaneke omathano ngono haa tumu kiilongo yawo nokuulika woo kutya oshilongo shika osha gama peni mwaAfrica.

Omikalo ndhoka aantu oyendji taya lesha momambo odhili dhasimana no tadhi eta iinima yi kale tayi ende nawa. Ngele tashiya kuunafalama. Omikalo ndhoka itadhi longitha omeya ogendji nadhoka tadhi kondolola uupuka mbyoka ha wuya kuyonagula po iilikolomwa yo momapya.

Omvula sho itaayi loko we nawa opu na omikalo ndhoka dha yooloka nodha tseyika nawa muunapya ndhoka dhoku tekela iimeno. Odho ndhoka ihaadhi longitha omeya ogendji. Omunino ohagu andjaganekwa tagu tondoka miikunino tadhi ningwa uumbululu uushona mboka hawu zi omeya gaa shi ogendjigendji, ashike ohadhi longithwa okutekela, dho odhi li hwepo pokufuta.

Oshitunda Namibia shimwe shomiilongo muuyuni mbyoka yina omitungilo dhevi dha yoolokathana, dhoka dhili wo pethimbo limwe hadhi nana aatali naatalelipo, naayendanandjia okuza kiigwana niilongo ya yooloka muuyuni. Mboka haye ya okutala nokuthaneka ya ka falele komagumbo gawo, ya ka ulike kutya koNamibia osho nguli ngeyika, yo taya thigi mo oshimaliwa moshilongo shetu.

Olundji nopendji nokuli shampa wadha aatalelipo ye ya oku tala iilikolomwa yo ye yomomeya oye hole haye kupula kutya tukwathela tu talemo yontumba tse tukupe ngele iilikolomwa yoye nenge iimuna yo ye mbyono oyili ngaa muundjolowele shili. Sho osho homono aantu oyendji ohaya ulike kutya ngame ondina oludhi nduka loohi nenge otadhi opalele nga momeya mono nenge onda pumbwa oohi dholudhi luni.

Omavi ngano goondeyina. Namibia osho shimwe shomiilongo mbyono ya yambekwa nomavi ngaka goondeyina. Unene ohaga adhika kombuga yetu tayi tseyika nedhina lyo payigwana oNamib Desert oshowo pehala lyo pa matalelipo hali ithanwa oSkeleton Coast. Omavi goondeyina omavi ga shitwa gena eshito lyonomenawina. Eshito lyuukwatya wa yooloka kevi lyilwe, olya pupala lyo ohali nana aatalelipo.

Uuna omathimbo gOkwenye ga thiki nenge uupyu wa lundalala, aantu ohaya ningi uunima mboka hawu ithanwa uuhala wokuyogela yi iyuvithe nawa, yo yi ikuthe epupyu. Ashike kakele kwaashono, omeya ohaga kala ge iiyagaya nenge iidhiyodhiyo. Ohaya kongo ihe omikalo ndhoka taye ga opaleke nawa. Ohaya kutha ashike okati ke li okale ke na okanima kokanete ke li komulungu hoka haka pindi mp iidhiyodhiyo niiyagaya ayihe momeya.

Pomahala nokuli ogendji gendji moka aantu ya kunu oohi dhawo yoyene. Ohagi iyadha ga ndumbalelwa kaantu taya zi koombinga noombinga pompagelelo dhoondjila mboka ya hala oku kuthamo iilikolomwa ya yakwawo. Ashike omahala ogendji ngoka gaana oohi dha tulwamo ohaga ningi goshigwana nu una ethimbo lyoku likola mo oohi dhoka lyeya aantu ayehe ohay ithanwa. Kehe gumwe a moneko sha.

Moshilongo shetu otse aanelago oku kala tu na uunshitwe awuhe mboka ta wu inyenge muuyuni, onga tu na efuta, tu na oondundu , tu na evi ndyoka lyoondeyina , ashike efuta lyetu oha li nana aatalelipo oshoka oli na uukwatya uuwanawa mboka inaa wu monika miilongo oyindji, mpoka efuta lya tsakanena nevi sho osho hashi e ta aatalelipo ya tale uushitwe uuwanawa wa kumitha oyendji.

Oshigwana shetu paife osha pashukila uunafaalama. Nomoompito odhindji aanafaalama paife otaya ningi omikalo omipe ndhoka inaadhi kala ko nale, onga okukwata oohi, onga oku dhi muna, nomukalo ogundji paife tagu dhana onkandangala okumuna oohi miipondoka yomeya osho wo okumuna oohi pamahala galwe.

Omukulu gwonale oha ti:" Oshigwana shaa na omuthigululwakalo osha fa olweendo lwa tumba lwaa na mpoka lwa thinda." Momukwi gumwe mono iigwana niigwana ohayi pandula nokudhimbulukwa omithigululwakalo dhawo, oshowo okudhi simaneka pamwe noonkulunkedhi dhawo. Iigwana oyindji moNamibia unene Aawambo komuhoko konduko ohaya tyapula nokuulika esimano lyomuthigululwakalo gwawo payizalomwa, pailongithomwa nopaankulunkedhi dhokukala naakuluntu.

Kakele kiinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti nenge hayi panga mofuka no moongoya, otu na wo oondjuhwa ndhoka hadhi silwa oshimpwiyu pomagumbo. Ondjuhwa oya talika ko kutya osho oshinamwenyo sho megumbo. Sho osho hashi dhipagelwa aayenda uuna taya talelele po. No Pashiwambo osha konekwa ngeyi kutya Omuwambo ngele kena ondjuhwa megumbo, oha talika ko omunanyalo ye kena sho ta vulu okupa naayenda.

Omitungilo dhevi dha yooloka dho moshilongo shetu ohadhi nana aatalelipo tayeya nomantompelo gayolokathana, oomoka atwaadha aadhani yoofelema ha yeya yadhanene oofelema dhawo pomahala ngoka inaga monikwako nale kiilonga yawo nenge mboka aathaneki tayeya etaathaneke tayiithanekele po woo yoyene taashuna kiilongo yawo yakalandithe omathano ngoka yo taathigimo iimaliwa moshilongo shetu.

Uuyuni monena shi tawu popi, uunafaalama owo wu li ehukamugongo notawu dhana onkandangala moku imonena iipalutha. Uuyuni auhe owa kutha ko uunafaalama onga oshinima sha simana. Monena oto mono aantu taya longitha omavi gawo okuga longa, okuga kuna iikunomwa nomalalakano gokulanditha noku imonena iipalutha shono tashi dhana onkandangala muuyuni auhe.

Otu na oshikunino sha tseyika moshilongo shetu hashithanwa Etosha lyanuumbabwa moka hamu monika iinamwenyo yomaludhi ogendji ngaashi onduli yokananathingo ndjoka ihayili pevi ashike ohayili pule shimwe shomiinamwenyo mbyoka hashi nana aatalelipo shosho oshinamwenyo shapumba muuyuni hashi monika owala miilongo yontumba mo Africa noo moNamibia hewa otwambekwa okukala tu shina.

Onkwalukuwa okadhila kamwe komiinamwenyo mbyoka hayi lumbu mokuti katseyika nawa molwa uukwatyankalo mboka wa pumba nomikalo dhako ominandunge nominankondonkondo uuna taka yanga nenge ta ka kongo sha shopela. Okatseyika nawa muuyuni awuhe okadhila ke na omeho haga tala kokule. Oko taka adhika kondola yaNamibia osho wo koshilimbo shoshilongo shetu.

Aawambo ohatu litha iinamwenyo yetu, mbyoka hatu kala ta tu litha kOwambo pomwiidhi gwa ziza nawa nenge mpoka puna uulithilo uuwanawa. Ashike kakele kokulitha otuna po iinamwenyo mbyoka hayi landula iimuna ya tseyika nawa nedhina elandulangombe, mbyoka hayi kala tayi liko oodhi dhoka dha nambela kiimuna noshowo oongupa dhoka dha dhama iimuna.

Omahala ngoka haga adhika moondundu ge na iimeno ya sheneka nenge ya ganya komafo. Omahala ngoka omawaanawa kadhani yiinyangwa, yoofilima naayehe mboka ye hole kuthaaneka omathano ye ke ga ulike komahala gomaulikilo gomathano gomaludhi nomaludhi, moshilongo shetu otaga monika mo ogendji.

Uuyuni wonena wokongolo, aantu itaya longitha we omikalo ndhiyaka omikulu okuninga uunafaalama. Shampa omvula inaayi gwanena, aantu ohaya longitha omikalo dhopautekinolohi, okuninga iikunino yawo pamuthika tagu vulu okukala gwa longekidhwa nenge gwa tsa kumwe nago nopwaa na we omeya taya longitha omikalo dhopautekinolohi.

Uunafaalama paife sho owo wu li ehukamugongo lyomahupilo goshilongo, aagundjuka oyendji mboka kaaye na iilonga ohaya longitha ompito ndjika okuninga omaunafaalama gawo pomagumbo nosho wo okuninga ya ka kwathele yamwe mboka ye na iikunino uunene oku ka takamitha iikunomwa nokugandja iiyimati niikulya ya henena moshigwana.

Aawambo ohatukongo iihelelwa momeya, moka hamu adhika omafuma, oohi, ohima nayilwe. Ngashi ngeyika uuluga mbuka owategwa momeya, waningila okukwata oohi. Oyene yuuluga ohayeya yatale ngele muuluga wawo omwayasha oohi. Nuuna ya yamo ngaaka gweyulu otiipewa shaashino otaakalya shadhongala.

Uuyuni sho tawu ende tawu ende wu uka komeho iilongitho oyindji mbyoka kwali hayi longithwa monakuziwa onga omatemo, okulongitha oku helela miikunino, onga omakuya okulongitha oku opaleka miikunino niihupulo mbyoka kwali hayi longithwa miikunino aantu oyendji ita yeyi longitha we momathimbo ngaka ihe otaya longitha iilongitho mbyoka mbyoka hayi longitha omahooli

Aagundjuka oyendji oyi iyadha yena omawunyakwa miinima yayolokathana, yo oyi iyadha yena uunkulungu miinima ngaashi okushanga oonomola nenge okushanga oondanda pomahala gayoolokathana. Naagundjuka oyendji mboka yi iyadhawo yeitaalo lyuulasta faaliyena oha kambadhala oku shanga komiiti noku kala yena onkalo dhili momithika dhoka hadhi monikila dhoomayitalo gawo.

Ngaashi sha tseyika nawa kutya miiheke yetu otuna mo omaludhi giinamwenyo osho wo uudhila owundji. Otuna mo uudhila mboka hawu ithanwa oonkanga. Oonkanga oko okadhila hoka haka kala mokuti ashike ngele oweka kutha mo mokuti to ka fala nande opegumbo, onkanga nomegumbo ohayi tsama mo ashike yo yene nenge oya ningi omayi, ihayi ga langele, ohaga langelwa kondjuhwa, yo ohayi ya ashike ngele okutendula.

Moompito odhindji moka aantu oyendji ya tameke okuninga uunafaalama woohi, otwi iyadha tuna oshigwana oshindji shina omahala mpoka tashi tula nokumuna oohi nongele dha koko yo yapemo yalwe. Oohi ohadhi tulwa momatale nomomadhiya ngoka geli piitopolwa nelalakano dhi kunwemo dhi kale tadhi eta iiyelelwa noshowo dhikunwe kuyalwe.

Okadhila ontsa kamwe komuudhila mboka wa gamenwa muunshitwe woshilongo shetu noka talika ko okadhila ke na uukwatya ke na onkalelo ndjoka yi li pamuthika guuyuni, oshoka oke na uukwatya wa pumba muudhila uukwawo, molwa omatompelo ngono ke ka ningitha kamwe komuudhila tawu adhika kodola yoshilongo shetu noshowo koshihako shoshilongo shetu Namibia.

Momahala getu gomatalelopo omu na iinamwenyo mbyoka ya yoolokathana , ashike otu na mo iinamwenyo mbyoka yi na uukwatya tawu hokitha naamboka haya longo momahala moka oye hole okukala ye yi tala ethimbo nethimbo. Ondjamba oya konekiwa yi na omukalo omuwanawa goku iyoga, ndjoka hayi longitha omunkati noku iyumbila omavi e tayi ithengathenga, shoka hashi hokitha aantu pethimbo tayi shi ningi.

Oshitunda Namibia shimwe shomiilongo mbyoka ya tseyika nawa yi na omutungilo gwevi gu na uunshitwe tawu nana aatalelipo, gu na uunshitwe uukumithi, gu na uunshitwe uuwanawa. Oshilongo shino ohashi mono aatalelipo taye ya okutala onkalo yevi yuukwatyankalovi uukumithi, uuwanawa tawu hokitha nohawu nana aatalelipo koombinga noombinga dhuuyuni.

Uunafaalama owo ehukamugongo lyomahupilo giigwana. Kehe omuntu paife e na oonkondo noku na evi oha kambadhala naanaa ngaashi ta vulu naampoka pu thike oonkondo dhe, opo a kale a longa evi lye. A ninga po uukunino, a ninga po epya lye lyiikunomwa ye, opo iilikolele iipalutha nokupalutha wo aapambele ye.

Pomathimbo ogendji aantu ayehe mboka haya ningi omauliko goku talitha iilikolomwa yawo mbyoka yo momeya ohaya ithana aanawino moompito dhoka dhomahala ngoka goku ngeshefela nenge goku mona iiyemo, iilikolomwa mbyoka yoludhi ndoka. Ashike aanawino mbono oha yeya oku gandja uuntsa osho wo oku gandja omapuko , yo oha yeya pukulula kutya mpano owa pumbwa oku ninga ngeyi.

Oshimbungu oshikwanelago sha adha omeya metemba ga thigwamo kuutana nokiikombo yongula . Osha tseyika nawa hashili ihashi pukala ihashi thigipo nande olyo esipa. Oshinamwenyo shika ohashi kala miihwa ,momithitu nenge pomahala ngoka gena eyimweneneno kapena omayinyengo gaantu nosha tseyika oshimuna oshikwanelago noku adha iimuna yiisila etashili onyama.

Uunafalama paife sho tawu endele pamikalo dhoshinanena aanafalama otaya longitha omikalo dhopashinanena ndhoka haya longitha nadho iikunomwa yawo. Omikalo ndhoka ihadhi longitha iinima yopaushitwe hadhi longitha iinima yopaudhindoli ngaashi okutula omashina iimeno momashina yi koke.

Uuyuni sho tawu ende tawu putuka iimboloma nenge nditye oongala oyo iinima mbyoka ngashingeyi yasimanekwa okugandja kookume okuulika ohole, okuulika uukwawanankali piituthi yoluhodhi. Oongala dho dhene odha simana odha ndhindhilikwa ngeyi kutya odho omagano omwaanawa no ihaga tindwa naana.

Uuyuni sho tawu ende tawu talathana koosikilina ndhoka hadhi ithanwa ooradio dhomizizimbe, aantu tuna omakamba, aantu natse tuna ohokwe yoku kala tatu endele pamwe naambyoka tayi inyenge pamwe muuyuni wopondje otwa kutha ko omikalo ndhoka aantu haya longekidha ookombitha dhawo nenge oondunda dhawo dhoku li la noshindji oshili ngeyika shaawambo otwa kutha ko omaholelwa ngoka omawanawa nantse otuna oondunda dhoku li la tadhi monika nawa.

Uunafaalama otawu dhana onkandangala lela moshigwana nomiigwana yetu aanafaalama otaya longitha omashina goku patulula gopashinanena opo yakale yalonga omapya iilwa iinene mbyono tayi vulu okupalutha aanegumbo oshowo oshigwanga meudhililo. Uulongwa owa nathangwa ashike otawu longo lela iilonga yondjundo.

Ethimbo sho tali ende tali endelele nomahumo komeho taga ende taga humu komeho noonkondo. Aantu oyendji oya hala yakale poonkalelo dhomavi dhoka dhuukwatya wa yooloka, oshoka aantu otaya ende taya tseya uuwanawa wiinina. Otoya ningi omahala gawo pomahala ngaashi pooha dhomafuta, pooha dhomilonga mpoka kehe gumwe ngoka ena oshimaliwa ta vulu okuninga po ye akale ena uukwatya nkalo we wiili kuyakwawo yamwe.

Uunafaaalama paife sho tawu longwa nomahala omanene gevi itawu manwa we okulongwa koonyala, aantu oya kongo dhono tadhi endelelitha nokukala dha longitha iinima nuupu, ongaashi twamona mo omambakumbaku ngoka haga mangelwa omatemo opo ga pulule omapya niilikolomwa yo aantu yiimonene mo iipalutha nokulonga nokweendelela.

Muuyuni wopaife sho iiyenditho oyo tayi longo po iilonga mbyoka yakala hayi longwa kaantu ngele taya ende koompadhi, okuteya nenge okulikola iilikolomwa, aantu ohaya longitha omambakumbaku. Opuna omambakumbaku ngoka goku mwa omwiidhi, haga longithwa oku mwa omwiidhi mongundu onene.

Omunkanga sho nguli ngwakwtakana uuyuni awuhe kehe gumwe ota lili omunkanga pehala lye aantu oyendji payife mompito muka oya kwatwa kohokwe yokukala tayimonene iiyelelwa yawo ngawo okuya momeya okwetapo oohii dhoka dhoma mbalatangu, ombalatangu ondaluka kutya okutidhapo omunkanga ashike oli lolodha okulya thimbo nethimbo.

Aantu oyendji oyena omikalo ondindji okukutha oohi momeya moka olindji oyendji haa longitha uuluga ,uuluga ohawu tegwa momeya moka hamu kala muna oohi nohawu ningi okasheelo moka hamu pitile oohi ,oohi ohayi kala ne ya nyengwa okuzamo shaashi sho tayi zimo itayi mono ompito oshoka opena owala ondjila yokuyamo.

Oshigwana paife osha tokola kutya inashi hala we omukaga. Paife osha hala okukala hashi kunu uuntangu nenge oohi miishana, moondama nomomahala galwe moka tamu adhika mu na omeya ngaashi momatale, omakango momikunda nenge miitopolwa yawo. Aantu paife ohaya kunu oohi e dhi kokeke notaya ka ninga osheelelwa shokomongula.

Uuyuni ngashingeyi shi tawu popi ehumokomeho uunafaalama nawo owakwatelwa mo. Moompito odhindji ndhoka aantu taya muna omwakwatelwa wo emuno lyoohi omo wo mwakwatelwa emuno lyolwiishi nduka nalwo halumunwa momeya. Uunafaalama nawo paife ethipamugongo lyomahupilo.

Aantu oyendji mboka ye na oondama oonene nenge iishana pomahala gawo gwomalukalwa ohaya ningi uundama uushona mono haya tula mo oohi nokudhi takamithila mo ngaashi oku dhi pa iikulya, okwoopaleka omeya nokulundulula omeya opo oohi dhi kale tadhi yogo dha nyanyukwa.

Oku kwatà oohi oshinima shoka hashi ningwa noshasimana moshilongo shetu shaNamibia unene tuu pethimbo lyomvula. Aantu ohaya tula uundjolo momeya nokutulamo omulavalava ngoka gwa talikako kutya omukalo hagu endelele nokushoneka oohi odhindji poshikando.

Uunafalama sho wuli ehuka mugongo lya kola kehe gumwe nena ota longo uunafalama koonkondo dhe nomadhilaadhilo gw ngoka enter gomondjila go ogo ta vulu yamwe otaa ningi uunamapya nuunimuna.

Uunafalama owo ehukamugongo lyomahupilo ndyoka lye eta wo nena mompito muka aantu ayehe taya popi uunafalama itaya longitha we iilongitho yokoonyala, ashike otaya longitha iikwamambakumbaku, iikwamashina ngoka haga longo komahooli, iikwamashina mbyoka hayi longo kiinima ngaashi oonte dhetango nayilwe.

Kakele koohi dhoka oonene hadhi monika momilonga nenge miipondoka yomeya otwiiyadha tuna uuhi uushona hawu ithanwa oontangu, ashike inawu simana lela molwashoka ihawu monika naana pomahala ogendji. Ashike uuhi uuwanawa ngele wakukuta nenge ando owe wu telekelwa wuthike mpono owuli uutoye komulyo kuza mo.

Oshitunda Namibia osha tseyika nawa shina omutungilo gwevi guna omitholomo dha yoolokathana, oomono tatu adha oondundu, oomono tatu adha iimeno ya mena kombanda yoondundu, noomwidhi tadhi monika wo kombanda yoondundu komamanya, shoka shili wo tashi nana aatalelipo molwa uukwatyakumithinkalo weshito, ndyoka tali nana notali monika nawa momeho.

Moshilongi shetu Namibia otu na mo naana uunshitwe tawu hokitha mboka to mono nana komailonga. Kiinamwenyo yomaludhi ga yooloka, shoka hashi etitha nana atalelipo opo ya ye konyala tale noku minga wo omathano omawanawa. Naakalimonoka yomoshilingo shetu ohaya yiko wo ye ki iyuvithe nawa.

Omuntu shampa wa adha a longa oshikunino she nawa, niilikolomwa ye tayi monika lela yaziza, tayi monika nawa yakoka ohakala ena ohahu nohakala ena enyanyu. Aluhe oha kala takongo ompito noku tala kutya iikunino ye oyi ngaa melandulathano. Oha kutha ihe ompito ye teende ta tala nee naampoka pwapuka ye tapu kulula po.

Enenevi Namibia olya tseyika nawa molwa efuta ndyoka ewanawa lina uushitwe wefuta lya tsakanena nevi. Sho osho hashi holoka momafafano ogendji ngoka. Aantu oyendji taye shi luku kutya inashi monika mo nale miigwana yilwe. Namibia oku na uutumba nokuna esimano ndjoka alike miilongo ya Africa lye futa lya tsakanena kumwe nevi.

Kakele kokukala tuna omahala omanene giinamwenyo, otunamo wo aantu mboka haya takamitha iinamwenyo. Mbokahaya ithanwa oyo aatonateli naatakamithi yiinamwenyo yetu, ohaya adhika nee momahala gepangelo ga gamenwa nemge goofalama dho oonene dhoohandimwe, ashike aantu mbono oyo haya longo nuudhiginini.

Kakele kokukala omuntu wu na uunafala uunene pehala lyevi lyoye, owu na iimeno mbyoka to odhekele evi, oshoka iimeno haayihe hayi taamba evi limwe. Otu na mo iimeno ngaashi oomboga dhetu ndhoka dhakashingolo hadhi menwa naanaa pevi ndyoka haku tiwa etiligane nohadhi mene nawa, shampa dhi na omeya ga gwanenena nawa.

Omisindalandu dhuunafaalama otadhi tsu kumwe nomalongo gopaife molwaashoka otuna omvula inayi gwanena moshilongo noompito odhindji aantu ohatu longitha omeya gokopomba. Aantu mboka haya futu iimaliwa oyindji oya longapo uumunino mboka hawuzi omeya omashona okutekela iimeno.

Uunafalama wo wene owu li ehukamugongo lyomahupilo miigwanawa ayihe nomoshigwana shAandonga nenge tu tye shAawambo ohatu longo iikunino, ohatu tekele iimeno yetu uuna twa ninga iikunino yetu nokusila wo oshimpwiyu iimeno yetu. Yi kale tayi monika nawa yo yi ke tu pe iiyimati.

Unene oshatseyika nawa kutya konooli yoshilongo Namibia ohaku monika iilikolomwa yomomapya ongaashi omakunde, iilya, iilyawala naayihe mbyoka hayi zi momapya, hayi longwa wo tayi vulu kuningwa omausila, hayi vulu okuningwa omakunde taga ningwa wo iigali. Aantu mboka nee yokonooli taya yi poompaagelo dhoondjila mpoka hapu monika aantu oyendji opo ya ka halithe yi imonene iiyemo

Omathimbo ngaka gothinge nokautalala ta ka endeleko, aaNamibia yaawambo oyena omukala goku kiintumba pomulilo, ta ya huhumukwa ngele kwali yasa okautalala eta ya tema omulilo, oha ya hungile noku nongekathana nokupaathana omayele yeli pomulilo mpoka. Oha shi ithanwa okuhungila